Ba biŋ la gyile a ŋmeɛrɛ ka ba seɛrɛ seɛre, ba le la kyeemɛ ba gbɛɛ poɔ, ba seɛ la kuri ane kpare a seɛrɛ ne a seɛre ane gbɛkpala.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

A pɔge wulo la o bibiiri a tepuuri a tie puuri mine e la dɔzɔŋ kaa mine e zeɛ bibiiri kaara la a ma naŋ wulo ba a tepuuri

Kuori zie la ka ba be Nasapeɛle kpoŋ zie be la a kuori zie ka daga biŋ ba nimitɔɔre poɔ a nasapeɛle zaa su la kpar sɔɔlɔ ka back mine cɔgle zupile sɔɔlo

Mɔdonne be la weɛ poɔ a sulli zuree are ka noba meŋ mɔnɔ lɔɔre te yi a puori seŋ a wa gɛrɛ a tepuuri waa la yɔɔvaare lɛ a are a sori poɔ.

Nasapeɛle la are a bonyenaa yelee yɛlɛ korɔ a ba na zaa naŋ be a be are ba mine nyɔgɛ ba zuree taa ka ba mine meŋ taa tooyogri.

Nɔɔteɛ la ka ba maale a de lɛbie seɛ eŋ a zusogere, a lɛbie mine waa la peɛle k'a mine e zeere ka ba sɛ mare a nɔɔteɛ poɔ.

A dɔɔ be la a o sitɔɔ poɔ a pɛgle kaayaa ne baagere kyɛ ka a dãã biŋ a sugli taa ata.

Bibile do zeŋ la sakiri zu ka kaŋa zoro tuuro a su kpare peɛlaa a seɛ kuree sɔgelaa kyɛ eŋ nɔɔte peɛle a zoro tuuro.

Ba be la a daa poɔ, pɔgebɔ kpoŋ zie la be a daa poɔ a koɔrɔ zomɔ bamine seɛ kuri kyɛ su kpare k'o mine meŋ su kpare kyɛ seɛ wagyɛre a ba nyaare poɔ.

Buluu be la a sori poɔ ka kaŋ paki are ka a kaŋ meŋ le a ŋmore o zaa noba be la a sori poɔ a yɛ kyɛnɛ kyɛ ka a lɔɛ mine yɛ zoro tuuro

Bibiiri ne pɔgeba la be a die poɔ a deɛnɛ a bibiiri nyɔge la taa nuuri kyɛ nyɔge a ma a ma su la kparepelaa k,a bibile kaŋ meŋ su kparepelaa ne kuripelaa.

Lɔɔre are la a sori poɔ ka ba wuo boma dɔgloo dɔgle dɔgle ko pa a do saazu eŋɛ teɛ puuri be la a lɔre nimitoore a lɔɔre gbɛɛ mine yi lee la.

Zie naŋ seŋ ka o dɔɔ bangyeraa bee a so koɔ a dankyini waa la pelaa ka ba maala bonkaŋ k,o waa nyɛ dogelee ka fo na de a fo parebogi eŋ a be kyɛ dɔɔ a bini.

Bibiiri banaare be la a mane poɔ a taa ŋman ɔnnɔ ne kóɔ bonyenaa vɔgelɛɛ o zupile kyɛ a ba kyɛlɛɛ na bata ba vɔgele zupile ka kaŋ su kpar dɔre

Pɔgeba bayi are la daa poɔ a su kpare ne wagyɛre a daa poɔ kommie bebe ka sɛmaanee bebe ka ankaare meŋ bebe.

Ba be la zie na poɔ na ba naŋ sanna baleba ba zaa pɔgɛɛ nyɔbogi toore a ba nyobobo poɔ ba bayi mare la baagi sɔgelɔ a ba pue poɔ kyɛ bonyenaa ba mare baagi.

Noba be la a ba toma zie tona a vûū toma wayɛrɛɛ toma ba boɔrɔ ka ba maleŋ maale wayɛrɛɛ kaa tori taa kaa vûû maŋ dire pɛlpɛl yaga zaa

Ba be la a zie na ba na maŋ maale a vūūmie ka a mare taa ka a vūū yɛlɛ na ɡɛrɛ nimitɔɔre ba su la kapre pɔɡe ba eŋɛ a vɔɔle zupile peɛle.

Die poɔ la ka dakoɡro be ka teebul be a o sonsoolensoɡa ka ɡama pare a teebul zusoɡa ka yuori dɔɡele a teebul zu ka felaawa.

A noba bama wulo te la te saaŋkonnoŋ yɛlɛ, ba seɛ wagyɛre kyɛ de a wagyɛre mine ŋmaa ba nyaa poɔ kyɛ taa gbɛkpala a kyɛnɛ.

A noba tɔŋ la laē a gɛrɛ, a taa talaare gɛrɛ na de seemaa bamine sue kpare k'a e dɔzɔŋ k'o mine meŋ su k'a e zeere.

Noba mine banuu be la die poɔ, a banuu na poɔ nasa-pɔge be la ba poɔ ka nasa-dɔbɔ bayi puoro taa kyɛ korɔ taa gama, a bayi na poɔ kaŋ sue kpare pelaa kyɛ seɛ kuree.

pɔgeba la a are a ɔnnɔ kóɔ na niŋee a kóɔ bon ɔnne kyɛ ɔnnɔ a kóɔ a kyire ennɛ ba mine su kpar peɛle ka ba mine seɛ kuri kyɛ su kpar